Neŋgyamaa la are ka ba mine yɛre giriiŋ kaa tõɔ sɔglɔ sɔglɔ ka ba vɔgele zupilpeɛle ka kaŋa haa o noɔre a kaara szu eŋɛ kyɛ ka kaŋa yɛre bonzeere kaa meŋ tõɔ sɔglɔ kyɛ koo hɔgele zupil-zeɛ a gyeɛl o nyuu.

Pͻgebͻ bayi ane dͻͻ naŋ sԑllԑ teere. A teere mine puubu e la zeere kaa mine e dõõre. A pͻge kaŋa eŋ la nͻͻteere ka a kyԑre fēē ka a ta o dumo. A teere sԑlebo zie, ba maalaa ka a waa ŋa boŋganne a ko a teere. A teere mine are la ba puori eŋԑŋ.

lɔɛ kãã emmo zie, ka pɔgeba bayi ane bibiiri bata are be ka a pɔgeba a pɛgele boma. Ka lɔgiriiŋ kaŋa are a be ka dɔ2ta koŋkolee a lɔɔre puori eŋa. Ka dɔɔ zɔŋ moto a eŋ boma a o nimitɔɔre eŋa.

Dɔbɔ bata, ka bayi nyɔge kuri, ka ba zaa bata a toore nutoore. Ka ba zaa a eŋ nimikyaane. Kaŋa piri la wɔɔkye. Ka ba zaa, zupili peɛle ka ba vɔgele. kyɛ ka ba kaayɛrɛɛ a yi taa. Ka kue be ba poe poɔ.

Dɔɔ naŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo a nyɛllɛ boma a nɔrɛɛ taa ka kolee biŋ o nuduluŋ seŋ. Ka bibiiri are o gɔɔ seŋ. Ka a bie kaŋa are o ba yɛre kparoo a nyɔge o toori taa kyɛ kaara tɔɔre zaa.

Dɔbɔ gyamaa, ka ba mine zeŋ kogo zu ka ba mine are, ka kaŋa dɛlle pooli, ka kaŋa zɛle o gbɛre, a tuŋ sɔgse-dɔre kyɛ yɛre kparepelaa, ba zaa seɛ la kur-sɔglɔ boŋŋmaara ka kaŋa tuŋ nɔɔtezeere.

Laa ane mui dogere, bɔɔde kyeene la be a lombori kaŋaŋ, ka gyɛlee a biŋ be ka taaleɛ, ane danye8ne ba naŋ ŋma, ane vaare biŋ be, ka kombi… kombie zɛtage a dɔgele a zu.

Neŋgyamaa are la dendenne, ka ba mine zeŋ teŋԑ, ka dͻͻ gbi dumo a pͻge kaŋa nimitͻͻreŋ ka a pͻgͻ sulli o zu kyԑ ka a dͻͻ kaara o nimieŋ. A dͻͻ naŋ gbi dumo puoriŋ, kũũ daa biŋ la be ka pͻge are a su kpare-sͻgelͻ, koo zukͻͻlͻ tõͻrͻ a kparoo kyԑ ka pԑnzeԑ vili o kͻkͻre eŋԑ.